Oshimaliwa shoka sha simana kukehe gumwe. Ohashi monika momikalo dha yoolokathana, yamwe ohaa vulu okulonga e taya pewa oondjambi dhawo dhokomwedhi. Omwedhi ngele gwa si omuntu ta pewa oshimaliwa shi ikolelela kwaashi a longa. Yamwe ohaya shi imonene mokulanditha, haya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu yo taya imonene iimaliwa. Iimaliwa oyo tuu mbika ohaye yi longitha okulanda iipumbiwa yawo yilwe.

Ombaanga yopashigwa tayi ulike iipindi yokila yoku talaleka ndjoka yali yina omayovi omulongo nalimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Na paife oyina omayovi omulongo, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Okila oyili hayi longithwa oku tula omeya, iikulya mboka yili hayi ningi nayi mbala

Ositola yomalandithilo ndjoka hayi landitha iinima ya yooloka ngaashi ikunwa, iikulya nosho wo iidhungomwa. Iidhungomwa mbyoka oyi li nduno hayi dhungilwa muundini wuunona eta wuyi nayo koosikola nenge wudhungilwe mokayemele wo tawu nuu ngele wali omuha.

Ositola yomalandithilo ndjoka yili hayi landitha iipumbiwa ya yooloka ngaaashi oondjato, iikutu ,oongaku noshowo. Aalandi oyeli hayeya moositola kehe gumwe ta kongo shoka apumbwa e tayi peshina tagandja iimaliwa ano nditye tafutile shoka ahala.

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana, Ombaanga ndjoka yili mo Namibia hayi longithwa kaakwashigwana oku pungula iimaliwa yawo yo ohayi gandja woo omikuli Kaakwashigwana mboka yahala okulanda oohauto nomagumbo. Iinima mbino oyili nee hayi ningwa aakwashigwana taya futu iimaliwa mbika niishoshela ya gwedhwapo.

Ositola yomalandithilo ndjoka yi li hayi landitha iinima ya yooloka ngaashi iitowalekitho, iikulya nosho wo omalovu. Omalovu ohaga landwa nduno piituthi yomanyanyu naambyoka yaa shi yomanyanyu nenge ndi tye yoluhodhi ngaashi oohango, omavalo, omashasho noosa.

Omatala ngoka haga tulwapo kehe kondoolopa mu landithile aantu yomondoolopa moka oyeli nduno haya landitha iinima yayooloka. Yamwe ohaya landitha iihulunde, yamwe ohaya landitha omausila nayamwe oyeli haya landitha iikutu. Oyeli nduno haya futile omahala ngoka kehe komaandelo gomwedhi.

Iipindi yombaanga yobank widhoek, taku tiwa wusindane oshimaliwa sho ku pungula shongushu yoondola eyovi.

Iipundi yombaanga bank Windhoek yaningwa nolwaala olutiligane noondanda oontokele mboka yelipo taya halele Lukas Lovisa omahalelo yambeko shokwali a sindana oodolla eyovi. Oodolla dhika okwali e dhi sindana methigathano lyoka lya li po mesiku lyohole.

Iipindi yombaanga yobank widhoek mpoka ye li ta ya pula aakwashigwana ngele oyena okambo kokupungula kombaanga ndjoka oye li woo ta ya ti kutya uushina wawo wokupungula owuli ha wu pungula oshimaliwa shithike poondola omayovi gatano ku kehe tuu okambo kombaanga ndjoka.

Ehala lyokukuutumba mpoka puna iipundi yili ine noshitaafula pokati kohi yokataafula nenge pokati kokataafula opuna oshifo. Okuna wo iikuusinga kiipundi mbyoka yili moonayilona shayela kutya iipe. Iipundi ohayi ningwa miipilangi mbyoka hayi kuthwa komiti. Omiti odhili hadhi hongwa nawa opo dhivule okuninga iinima yafa mpo.

Okasitola koku pingalenitha iimaliwa yi ili noyi ili, Iimaliwa yili mefano o US dhili meke lyosaane azala oshuta onduudhe ye omutiligane kolwaala.

Ositola hayi landitha omapaya, uundjato wopeke, oondjato dhokuya pomahala nomahala, oongaku noshowo iinima ya gwedhwa po. Omapaya ogeli gomukowa ga za miipa yiinamwenyo ngaashi oongombe, oonzi, niikombo.

Iipindi yombaanga yoFNB tayi ulike eshina lyokukutha ontsi pomahala. Lyali li na N$ 1 999, paife oli na N$ 1 799. Eshina eshunga.

Ositola, ehala ndyoka lili hali landithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi, omakende gokomeho, oongaku, uundjato wopeke, oondjato dhokuya pomahala, uulyenge womoothingo, omagadhi gokwiishasha, omagadhi gomiipala nosho tuu. Aantu ohayeya nduno moositola ta kutha shoka ahala e ke shi futile peshina.

Iipindi yuunongononi wopangodhi woSuper-Shop, kaningwa nolwaalwa omuzizi noondanda odhili dha shangwa nolwaala olumbulawu. Oye li ne taya ti oto vulu okufuta oongunga dhoye mokupitila mokaApp hoka kuunongononi mboka.

Omatala moka muli hamu landithile aakulukadhi naasamane, haya landitha iinima ngashi iihulunde, oonyama, omausila, nosho tuu. Omatala ogeli haga tulwapo kepangelo gakwathela aakwashigwana mboka yeli taya mono iihuna opo ya vule oku landitha ya monemo iiyemo.

Ehala ndoka hali landitha iikulya niikunwa, aantu mboka ya zala uumbilya uushunga oye li aaniilonga ya mo. Omu na nduno iipundi mbyoka yili hayi kuutumbwa kaantu mboka haye ya pehala mpoka, taa kuutumba, ta hogolola shoka a hala, tashi ka talwa, ye ta futu ngele a mana.

Iipindi yombaanga yoBank Windhoek na John Deere tashi ulike embakumbaku lyokupulula tali landithwa. Ano omuntu oha futu nee iipambu nenge oshimaliwa shoshipambu shoodola

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana mbyoka tayi lombwele aasindani yawo yaali, mboka ya sindana iimaliwa yoodola dhaNamibia omayovi gaali (N$ 2000), oyo Presley Kamuvi na Immanuel Joseph, oye aa sindani aanelago.

Ositola hayi landitha ipumbiwa yi ili noyi ili omayonayisa, omagadhi, omeya niinima oyindji ya gwedhwa po. Omulandi okuna okambamba ta hogolola shoka a hala ,konima shampa a kutha shoka a hala ohayi nduno pokashina taku thamo iimaliwa ta futu iinima yaantu.

Iipindi yOmbaanga yotango yopashigwana mpoka taya pula aakwashigwana ngele oyeshi ngaa omola yehangano ndyoka lyoku kwashilipaleka omaliko. Onomola onola ohamano noyimwe, ondatu nonola, ohamano nonola, ohetatu nondatu.

Iimiliwa ooUS$ tashi ulike omuntu ta kwathelwa mombaanga tashi vulika eya e yitule komayalulo ge gombaanga nenge e na ngu ta tumine e li koshilongo shontumba nenge tashi vulika e li ngaa moshilongo moka ashike okwa pumbwa okutuminwa iimaliwa.

Iipindi yombaanga yaNedbank ya longitha olwaala oluzizi nolutokele okushanga oondanda dhawo moka taya ti:"Okutuma iimailiwa komuntu, ngele owa tuminwa iimaliwa komuntu e to kala inoo yi nana ko oowili omilongo ne nahetatu (48), otayi shuna kwaa ngoka e yi ku tumina."

Iipindi yombaanga yoStandard bank, mboka yeli taya lombwele aakwashigwana kutya omayindilo gopolohalama ndjoka yi nasha nomagadhi nohaasa, ogeli gapatuluka na otaya vulu oku tameka okuudhitha.

Iipundi niitaafula ya ningwa miipilangi, iipilangi mbyoka hayi zi komiti. Omiti ohadhi tetwa tadhi yi komashina tadhi ningwa nduno iipilangi, opo mboka ye na owino yokuninga iinima okuza miipilangi ye yi ninge ngaashi iipundi, oosikopa nosho tuu.

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana mpoka tayuulike eshina lyokuteleka ndyoka lyali lyina oondola omayovi gaali, omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi paife olina oondola eyomvi , omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi

Omatala ehala ndyoka lili hali landithilwa kaalandithi yi ili no yi ili mboka yeli haya landitha iinima ya yooloka , yamwe oye li haa landitha iikulya yamwe oye li haya landitha iikutu noshotuu . Oye li haya landitha kehe gumwe eli pehala lye. Kehe gumwe oha landitha shoka ta landitha kaantu mboka ta yeya taa kongo shoka ya pumbwa.

Shika oshimaliwa shoo Euro omulongo, oshimaliwa shokondje yiilongo, shoka shili hashi longithwa miilongo yiili noyiili. Iilongo ongaashi Germany, France, Italy, Spain, Portugala, Netherlanda, Belgium, Greece niikwawo yagwedhwapo. Ngele oweya nayo moshilongo, ouli nee hoyi pingathanitha poongamba, nenge puustola mboka wuli moondoolopa hakuti wa o money gram.

Ositola yili hayi landitha iikwamalusheno. Omuntu okuli ta landa shoka eli hala, omu na aalandithi mboka taye mu kwathele niinima woo oyindji yili mo tayi vulu okulandwa kwaamboka ya hala okulanda.

Ositola yomalandithilo, ndjoka yili hayi landitha oondjato, oongaku, iikutu, uugala, omafufu, oshowo iinima yimwe ya gwedhwa po. Aantu oyeli hayeya mositola muka, taya landa iinima mbyoka yeli ya pumbwa.

Iipindi yombaanga yoFNB mbyoka yili ya gandja oshimaliwa shoodolla omayovi ethele kiipindi yuundjolowele yaNamibia. Methano otamu monika aantu yeli yatano, aakulukadhi yeli yane nomulumentu gumwe mboka yeli nee yakwata otyeke ndjoka. Osha gandjwa nee momasiku shono gali omulongo nagane gomweedhi omutihetatu omayovu omilongo mbali nagane.

Ehala lyokulandithila, moka aalandithi haya landitha iinima yayooloka, ngaashi omamate, oondjato, uutenda wokomakutsi, uutenda womothingo, noshowo iikulya. Aalandi oha yeya nee taya landa shoka ya hala mehala moka.

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana mpoka pe na aantu ya heyali taya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gatatu omulongo na heyali omathele gane tayeshi gandja nduno kethigathano lyuudhano mbuka hawu ithanwa uudhano womokambamba.

Oshimaliwa shoondola omilongo ndatu shoka opo sha pitile shaNamibia, sha thanekwa oopelesidente dhetu adhihe dhili ndatu, okutameka kutatekulu nakusa Sam Nuuyoma, tatu ya kutate Hifikepunye Pohamba, tatu ya kutatekulu nakusa Hage Geingob.

Iipundi yombanga yoFNB moka tayi ulike ya gandja oshimaliwa shoodollar omayovi ethele nomilongo heyali nantano. Mefano otamu monika aantu yeli yane, aakulukadhi yatatu nomusamane gumwe. Oyeli ne yakwata otyeke yoshimaliwa shoka.

Iipindi yombaanga yaStandard, moka taya lombwele aantu opo ya yande iifuta yolusheno yo ya tameke okulongitha oosola noMegatech. KoPupkewitz Megatech oku li taku landithwa oosola dhi li kofanditha, ofanditha oya nuninwa esiku lyEtitano eluudhe.

Iimaliwa, Omuntu eli ta yalula kutya okwa mona iimaliwa ingapi nenge okwa landitha iimaliwa ingapi nenge ena shi a landitha iimaliwa. Ota yalula nee ngele customa nenge omulandi okwe mu pa iimaliwa ya gwana po nenge pamwe oyakolota ye e mu lombwele.

Ositola yomalandithilo moka mu na aantu taya landa iipumbiwa yawo, omu na nduno oondjatha, oombulukweya, oongaku, oowili oshowo uundjato wopeke.

Iipindi yombaanga yoStandard Bank, mboka ye li ya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gatano kehangano ndyoka li li hali ungaunga nOkankela. Oshimaliwa shika osha li sha gandjwa momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano, omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Okashina ta kuulike epingathano lyiimaliwa yiilongo yi ili noyi ili. Paife ota kuulike iimaliwa mbyoka yi thike pondando yiimaliwa iikwawo yiilongo iikwawo. Omuntu ngele to ya to tala kokashina hoka, to tala kutya iimaliwa yoshilongo mbi wuna otayi vulu kukupa iimaliwa yoshilongo shimwe yi thike peni.

Iimaliwa ohayi ningi onkalamwenyo ompu monena. Ngele kuna iimaliwa onkalamwenyo yoye ohayi ondhigu, oshoka iimaliwa oyo hayi longithwa okulanda iipumbiwa yesiku kehe.

Iipundi yombaanga hayi i thanwa obank Windhoek, taya halele Fransina Ashingola omayambeko sho a sindana oshimaliwa shoodola omayovi gaali nomathele gantano nokakalata okatiligane kaSelekt.

Ehala lyokulandithila ndyoka hali kala li na oositola dhi ili nodhi ili. Oositola dhimwe ohadhi kala tadhi landitha iikulya, dhimwe ohadhi kala tadhi landitha iikutu, uusitola wokupangela oongodhi, oshowo oositola dhimwe hadhi kala dhomatayiyela nosho tuu. Aantu ohaya nduno poositola mpoka kehe gumwe ta kongo shoka e endela.

Mefano otamu monika aantu yeli yaali yeli pamwe. Omukiintu okwa zala okambindja okatokele. Omulumentu okwa zala okambulawu. Okuli wo a zala ekoko oshoka okwali methigathano lyokathanguthangu. Omukulukadhi okwa zala ondjatha ombulawu nolyiina ombulawu. Okathanguthangu oka zizi ye omulumentu okuli a zala omakende nomanyala. Ayihe mbino oyo ku igamena.

Omuntu eli mombelewa ena okompiuta yopeke, noshowo okashina kokuyalula oshimaliwa, mpoka eli a tulilwa po iimaliwa tayi yalulwa komashina pehala lyokuyalula koonyala. Okashina okeli haka yalula taka endelele ke vulithe aantu.

Iipindi yombaanga yo Net Bank ndiwete kutya ethigandjano lyokumatuka lyokathanguthangu .Muna aalumentu yeli yane gumwe omuluudhe yatatu aatiligane ayehe yena ombasikela dhawo noombadi dhawo mothingo dhoka yeli yasindana

Ositola hayi landitha iinima mbyoka ya ningwa noonyala. Uumbamba wa tungwa koonyala, iikutu ya tungwa noongodhi, uugala, omakumbatha nosho tuu. Iinima mbika ohayi ningwa moombale, unene tuu ngaashi uumbamba ohawu ningithwa oombale.

Ositola ndjoka yili hayi landitha iikulya. Iikulya ya yooloka ngaashi cornflakes, omatama, omayonaisa noshotuu. Moositola moka omuna aantu mboka hay longomo taya pakele iinima.

Ondunda yokulala yina omalapi omatokele yina uulamba wuli uyali komitse, iikusinga kombete nuumbete mboka hawu ithanwa uukwana mbete komagulu okuna iipundi yili iyali yina iikusinga noka tafula pokati ondunda ndjino ondi inekela oyaningilwa aatalelipo.

Iipindi yombaanga yaVenduka, moka Veronica Hill, omukalimo womoKarasburg, a sindana oshimaliwa. Otati nee iimaliwa oyeya pethimbo ndjoka ali eyi hala unene, nokwali eyilongitha okulanda iipumbiwa ye yomegumbo , na okwa pandula unene.

Iipindi yombanga yoBank Windhoek moka mu na okatakisa konomola yoA03 yaVenduka noshowo omuntu a thikama pooha dhokatakisa hoka notaya ti okutumina omuntu oshimaliwa okwa ninga okupu oshoka oto vulu okumu tumina iimaliwa noEasy Wallet.

Okashina koku yalula iimaliwa hoka keli ka longwa pa shinanena haka vulu oku yalula iimaliwa ondumba. Okashina oko tuu haka ohaka kwathele aantu oshoka aantu ihaya mana mbala oku yalula iimaliwa. Ngele owa tulako iimaliwa okapandi ohayi vulu nduno oku yalulwa meeyendelelo.

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana. To longo nuudhiginini tatu kwathele. Ekwatho lya shili tali kwathele aanangeshefa mboka yashili. Onomola yongodhi 061 2998883.

Omuntu goStandard bank eli tagandja oshipopiwa she nenge tapopi naamboka yeli koshihiwa shoka nenge koshi ithanene shoka sho wina. Oye okuli ne tagandja oshipopiwa she .

Iipindi yombaanga yaWindhoek mpoka takutiwa kutya egameno onga omukwashigwana wuna okakalata kombanga yaWindhoek owuli wakwashilipalekwa komwaalu gwahugunina ngoka tagu kala kokakalata koye nenge ngoka tovulu okunana kokakalata koye.

Iipindi yombaanga yaStandard Bank mpoka ya longitha olwaala olumbulawu, taya tulamo omuntu a zala ohema ontokele nomukwawo a zala okahema okazizi. Ota ya pula ngele owa pumbwa oshimaliwa shomeendelelo, oha ya vulu oku shi gandja.

Iipindi yombaanga yoNedbank ndjoka ya ningwa nolwaala oluzizi, oondanda dhimwe odha shangwa noolwaala olutokele nalumwe ishewe oluzizi moka ye li taya halele Aanamibia efudho lya yambekwa nolyombili noshowo lya gamenwa.

Ostola ndjoka yili hayi landitha iikutu yomaludhi nomaludhi. Oyili hayi landitha oohema, otaye, oshuta noshowo oongaku. Aantu ohaye ya nduno mostola ndjoka ya lande iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa.

Iipindi yombaanga yotango yopashigwana, otayi lombwele aakwashigwana kutya, otashi vulika wu sindane uutololi mboka omulongo nuuyali, tawu sindanwa, ngele owayi mositola eto landa iinima yoye, eto futu nokashina kopaungomba.

Otapu ulikwa ongushu yoshimaliwa yoshilongo kehe, kutya miimaliwa yaChina owu na mo oodola dhaNamibia ngapi, opo nduno shi to yi koshilongo oshikwawo, owu shi kutya oyo pumbwa iimaliwa ingapi yaNamibia, opo wu yi tule miimaliwa yoshilongo hoka wu uka.

Iipindi yombaanga yoFNB mpoka ye li taya lombwele aantu kutya, otaku kala ku na oliha yoomeme, ano etanga lyokoompadhi lyoomeme ndyono ta li tameke momasiku 17 gaJanuali 2026.

Iipindi yombaanga yobank windhoek, mboka yali yagandja oshimaliwa shoondola N$ 200000 yeshi gandja kuudhano wokwiinyanyudha. Oyali nduno yeshigandja momasiku 07.05.2024.

Iipindi yombaanga yoBank Windhoek okumbaanga kopaungomba mpoka hovulu okutala oshimaliwa shoka shili kompungulilo yoye toshi tala owala nongodhi. Ino pumbwa okuya kombaanga wuka pule kutya kombaanga owuna ko ingapi nenge pokashina kokunana. Oho tala owala kongodhi yoye kehe thimbo wa hala nakehe siku wa hala.

Iipindi yombaanga yo FNB mpoka puli pwa thaanekwa omusamane a zala omakende. Oye li taya lombwele aakwashigwana opo ya pungulile omaudhigu gombaadhilila. Taya lombwele aakwashigwana ya pungulile omaudhigu gombaadhilila.

Iipindi yombaanga yoFNB moka yeli taya lombwele aakwashigwana nkene yena okutula mo omauyelele gawo gopaumwene ngele taya longitha ongodhi ano okabanking app. Nkene yena oku tulamo omauyelele gawo gopaumwene.

Ositola ndjoka hayi landitha iinima ya yooloka, omagadhi gokugwaya, iinima yomoshipala nenge nditye omagadhi gomoshipala, ooroll-na, noshowo omagadhi gokoompadhi. Iinima oyindji yindji Omu li wo hamu landithwa noongodhi

Iipindi yombaanga, ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank tayi kunkilile aakwashigwana kutya ookalyamupombo nenge aakengeleli oya ninga oyendji natu igamene tse natu tseyithile woo yakwetu opo yawape oku igamena woo.

Iipindi yombanga yotango yopashigwana mpoka pu na aalumentu yane ya tegelela okutameka uudhano wawo nenge ethigathano ndyoka yeendela. Uudhano mbuka owuli ha wu ithanwa uudhano wetanga lyomokambamba. Kooha okuna aatali nenge nditye aantu mboka yeya okutala uudhano mbuka.

Iimaliwa Mbyoka omuntu a pumbwa monkalmwenyo ya kehe esiku. Ohayi monika nduno ngele omuntu ha longo nenge ha landitha. Omuntu ha meneka tayi kiilonga, omusilo gomwedhi ngele gwa thiki ta futwa ihe shi thike pwaashoka a longa nenge omuntu ha landitha kehe esiku oha mono iimaliwa. Iimaliwa mbino oyo nduno ha longitha mokuhupa, mokulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Iipindi yombaanga yaStandard ndjoka tayi ulike uukalata uyali wombaanga uuluudhe mboka hawu ithwanwa uukalata weliko lyopawumwene. Ethano olyalongitha olwaala olumbulawu nosho wo oondanda oontokele.

Iimaliwa yiilongo yayoloka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, nongushu yoshimaliwa shoka oya yoloka koshilongo oshikwawo, ngele omuntu otatalelepo koshilongo ena iimaliwa yoshilongo shimwe nena oha pewa iimaliwa yoshilongo shoka hapewa ongushu yimaliwa yikolela koshilongo shoka.

Iipindi yombaanga yobank Windhoek ndjoka taya lombwele aantu kutya Ota ku kakala kuna otonamenta yokatanga kokoompadhi tayi kadhanwa kaantu yena oomvula 21 kuuka pevi. Otayi lombwele aakwashigwana kutya otayi kakalako momasiku o21 sigo 29 Juni 2025 kokaiti ko WESTDENE stadium.

Ositola ndjoka hayi landitha iikunwa ya yooloka mwa kwatelwa . Moka mwa kwatelwa omaviinu. Olaka ndjika oyomaviinu. Omuna oma viinu ga yooloka nosho tuu. Omulandi okuna okatemba talanda omaviinu ge aka landithe nenge aka nwe.

Iipindi yombaanga yaBank Windhoek mbyoka yeli taya halele Henda Marais omayambeko , sho asindana okVoucher kongushu yoN$2000. Oyeli taye mu pandula sho akutha ombinga notaya lombwele yamwe yakuthe ombinga opo yawape yasindane.

Iipindi yombanga yostandard bank mpoka yeli yena aasindani yeli ya tatu omusindani gotango oRisto Elago a sindana oondola omayovi omulongo, omutiyali oPriscila Wilbard a sindana oondola omayovi gatano nomutitatu oAlberd Janson a sindana oondola omayovi gaali.

Iipindi yombaanga yaBank Windhoek aantu yeli yatano omukulukadhi gumwe okwa zala otheyi ngoka eli tiyelekemo , otaa steyithile aakwashigwana kutya otovulu okusindana okambo koku pungula kongushu yoodola eyovi.

Iipindi yombaanga ya FNB ta yi ulike okashina koomboloto ke li koNictus kali kena omathele ge li omugoyi, paife okena omathele ga geyali nomilongo ntano. Okashina okaluudhe, kehangano lya Kenwood.

Iipindi yombanga yaBank Windhoek mbyoka yali ya pula aaNamibia yeyi iimbile okangalo. Kehe okangali okawanawa okeli nduno taka sindana po oshimaliwa shongushu yontumba. Naasindani oyali oyo: ponomola yotango opwali puna PDK ngoka ali a sindana oshimaliwa shomayovi omilongo heyali. Nopo nomola ontiyali opwali puna Ms Gideon ngoka ali a sindana oshimaliwa shongushu omayovi omilongo ntano. Nopo nomola ontintatu opuna Cassy ngoka a sindana oshimaliwa shomayoyi omilongo ndatu.

Ondunda yomegumbo pu na eshofa, iikusinga yi li ine, okambo, okakopi nokayaha, nokayaha okayelele ke na iihulunde, noshitafula nemate. Oshowo omathano gamwe ge li mohuke nomalapi gopekende.

Iipindi yombaanga yoNedbank, tayi lombwele aakwashigwana kutya iimaliwa iipe oyi li itaayi taambiwako kokashina kopondje, okutula kokambo, shapo ongele tayayi meni, yaka tuleko okupitila meni.

Iimaliwa , Omuntu oha yalula iimaliwa konima sho a landitha nenge pamwe e na ongeshefa yokugandja omukuli. Oku li nduno ha yalula oopelesenda ndhoka aakuthi yomukuli taya futu ngele ya mono iimaliwa mbyoka e ya pa.

Iipindi yombaanga yotango yo pashigwana mboka yeli taya tseyitha aasindani yomwedhi Novemba. Aasindani mbaka oyeli ya sindana oshimaliwa shoondola N$2500 kehe gumwe, yo oyeli ya 7.

Iipindi yombaanga yoBank Windhoek mono tayi lombwele aalongithi yawo kutya oto vulu oku tumina oshimaliwa kegumbo toshi tumu nongodhi, oto vulu okulanda olusheno, oto vulu oku kutha ko account yoye totumine ko account yamukweni eli kokule nangoye, opo wu shi ninge oto ningi nee: *140*295#

Iipindi Moka omuntu ta longo oosikopa, omatyofa, uutaafula oshowo uupundi wokooha dhombete. Ohayi ningwa, opo yi landithwe kwaa ngoka e yi hala, omulandithi a wape a ninge iimaliwa.

iipindi yombaanga yoNedbank moka taya kumagidha aakwashigwana kutya aakengeleledhi oya nika oyendji. Igamena ngoye lombwela wo yakweni ya kale ye shiwo. Aakengeledhi oyo mboka haya dhengele aalongithi yombaanga kutya oya sindana oshimaliwa shontumba nohaye ya pula ya gandje oonomola dhawo dhuukalata. Konima shampa ya gandja oonomola ndhono, iimaliwa yawo ohayi yakwa ko koompungulilo dhawo dhoombaanga.

Ositola ndjoka yili hayi landitha iinima ya yooloka ngaaashi, oothewa dhokuyoga, oothewa dhokwiiyoga, omagadhi gokwiishasha, omagadhi go kolutu, omagadhi gomoohwapa, omagadhi gomomutse, no magadhi ngoka haga kaleke oshipala shikale sha yela ngaashi aantu mba yena oombulwa nenge mba yena iiyala.

Aasamane yane naakulukadhi yaali ye li mositola yomalandithilo. Mositola ndjoka tayi landitha oondjato, omagala, oongaku noshowo iinima yilwe ya gwedhwa po.

Iipindi yombaanga yopashigwana otayi kunkilile aakwashigwana kutya ino nwa eto hingi, ngele owanu kutha olefa nenge lefa wuye kegumbo. Onomola yongodhi 061306081.

Iimaliwa iipe yoshilongo sha Namibia. Oodola omulongo, omilongo mbali nomilongo ntano, ethele noodola omathele gaali. Iimaliwa oyo tuu mbika oyili hayi longithwa oku landa oompumbwe dhetu dha kehe esiku ngaashi iikulya, iikutu nosho tuu.

Iipindi yombaanga yo Bank Windhoek ndjoka yili ya gandja iinima kaanasikola . Iinima mbyoka yili ya tentekwa kiitaafula yili itatu. Iinima mbyoka ya gandjwa ongaashi nee omatete, ooyolosa momagadhi gomoohwapa. Naanasikola oyeli ya nyanyukwa notaya imemeha.

Ositola ndjoka yili hayi landitha iinima yi ili noyi ili, hayi landitha oongaku, iikutu osho wo oondjato. Omuna ne aantu mboka yeli taya kongo iinima yawo mbyoka yeli yahala ngaashi iinima mbyoka ndazi nokutumbula.

Aasindani yethigathano lyoku hinga oombasikela opuna omusindani gotango ,nomutiyali nomutitatu. Omusindani gotango okuli a sindana oondola omayovi ga heyali, omutiyali omayovi gatatu nomathele gatano nomutitatu okuli a sindana oondola eyovi nomathele gahetatu.

Iipindi yombaanga yoStandard moka yeli yagandja oshimaliwa shongushu yoondola 500 000. Oshimaliwa shino oyeshi gandja nee kehangano lyokankela opo shivule oku kwatha mboka yeli taya kondjo notaya lumbu nomukithi ngoka gokankela.

Oshimaliwa shoka shili sha pumbiwa komuntu kehe. Oshimaliwa ohashi monika pomikalo dha yooloka yamwe ohaya longo okuza ongulonene sigo okomatango etaya futwa omwedhi ngele gwasi sha i kolelela kwaashoka ya longa. Yamwe oyena oongeshefa haya landitha iinima yi ili noyo ili ya vule oku ninga oshimaliwa.

Ehala lyomalandithilo ndoka lyina oositola dha yooloka oositola dhiikutu, oositola dhiikulya, oositola dhii kwatenda yoko malutu osho woo oositola dhiinima yomegumbo. Aantu oyeli nee haa yiko yakalande shoka yeli yahala.

Iipindi yombaanga yoStandard Bank mpoka tayi ti kutya oto vulu oku nana iimaliwa yoye okuza kuukalata wombaanga nenge okuza koakawunta yoye yopapoosa wu ukitha koakawunta yoye yoyene yokakalata thimbo wa hala na siku wa hala.

Ehala lyokukuutumba lina iipundi ihamano noshitafula oshinene nuukopi uli uyali poshitaafula , olina uutielesa tawu adhima uutokele, kombinga hwiya okuna oondjato, ndi inekela kutya oondjato dhiikutu niipundi wo yimwe yili kombinga hwiya iiluudhe.

Iipindi yombaanga yaBank Windhoek muna okanona kokakadhona. Na otaya tseyithile oshigwana kutya oto vulu okusindana oshimaliwa shoondola eyovi, shoka to vulu okulongitha opo wu fute osikola yokanona koye.

Iimaliwa yomafo yo EUR, omilongo ntano. Iimaliwa mbika ohayi longithwa miilongo ngashi Itali, France, Spain, Belgium, Netherland na yilwe ya gwedhwapo. Iimaliwa mbika ngele oweyi tula miimaliwa ya Namibia, otayi kupe oondola N$ 9,637.50.

Omudhingoloko ngoka guna aantu nomagumbo gayooloka omuna wo oopala dholusheno dhoka dhhili dhatula olusheno momagumbo ogo tungoka. Olusheno nduka oluli halu longithwa okuteleka nosho wo okuminikila, omuna wo uumota nenge nditye uuthanguthangu mboka wuli hawu fala aantu pomahala gayooloka.

Iimaliwa yoshilongo sha India ano hayi ithanwa oorupi . Iimaliwa oyo ne ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe mbyoka hayi longithwa oku landa iipumbiwa yesiku kehe ngaashi iikulya, iikutu oshowo oku tungitha omagumbo moka hatu zi.

Iipindi yombaanga yoNetBank, mpoka puna ethigathano lyokupatulula okakalata koshingoli. Taku tiwa patulula okakalata koshingoli ngoye wu kale wu na ompito yokusindana oshimaliwa shomayovi gatano.

Oshitaafula shoka sha hongwa miipilangi, iipilangi mbyoka hayi hongwa komashina. Ohayi tetwa nduno komiti, omiti hadhi tetwa e tayi falwa komashina. Omashina ngoka ohaga wege taga kutha ko iinima ayihe mbyoka hayi tsana e tashi ningwa nduno oshitaafula. Ohashi gwayekwa shi kale oshipu notashi monika nawa.

Iipindi yombanga yotango yopashigwana, ongame otandi igamene nenge kuulingilingi nenge kuulingi lingi okukala wu shishi oonkondo tukondjitheni uulingi lingi lopota uulingi lingi konomola yongodhi onola ohamano ombali omugoyi omugoyi oombali yeli yatatu nombali.

Ositola yomalanditjilo ndjoka yi na okapulakata ka shangwa ' Ino pita po', wethimbo ishewe lyokili shaashi mositola omuli mwa tsilikwa uunima wokili. Omashina omatiligane nepaya etiligane lyili posheelo oshowo epaya lyomuntu lili posheelo mpoka.